Enho nnhandha era nnhenhe eriyo abasaadha abemereire mu maadhi ghabagho nhabali kumbali kubali kumbali kuliku abemereire ghabagho abatyeime era kubali okwa nnhandha kuli omukyanga

Omusaadha alisiringisa gaali nga era gaali enho etikibwaku enkota kamala edhamatoke nga mpanvu ali tambulira kulugudo lwakolansi nga era ekifo mwalitambulira kibonekera okuba nga kibuga

Omusaadha ayambaire esati endheru alikozesa ekyuma kubimu ebyo mulembe ebikozesebwa enaku dhino okutalika enyama yenkoko. Enyama yenkoko enho eri bonheka bulungi era esikiliza inho omuntu omkulya.

Omusaadha ayambaile enkofira nhi bbutusi, abekeire eibumba ku mugongo nga ali fugherera ebilime bye. Ekyo bulabe kyakoze nti, enhindo tagibwiseku kubanga eidhagala linho lye ba fughelesa ebilime liba nho muuka omubi ate nga omuuka ogwo gusobola okosa obulamu bwo omuntu

Amaato aga ghelalu gali ku mbali kwe nhandha enhenhe era nga kumpi nha maato ganho, ghaligho abasaadha bana abaligho abasatu bemereire omulala asutaime mu maadhi mulimu elyato elindhi lya langi endheru.

Omuyayu omwirugavu gutyaime ghansi munene era nga nhe embonheka yagwo etisa, engeri gye gu kanhulamu amaiso etisa omuntu bwaba ogulinzeku.

Endhuki kamala dhesoloonza ghalala, endhuki dhitukolera omudhenhenhe ogudhudhula inho era endhuki dhinho dhitera okuba edhobulabe bweebayo adhisonseinhiza agho dhisobola okuluma omuntu paka kumiita

Enho bugwandhuba bwa Uganda era nga ekifoo kinho kye tolwailwa ensozi, ghaligho amayumba kamaala nhe miti egighelaku nhe bigogo, ghaligho nha kapandhe ake'somero.

Abasaadha babili batyaime ku lubalaza olw'eidhuka. Oghundhi atyaime ku ntebe ate oghundhi ayemeleile kumpi naye. Amaduuka gano gombi maidhuvu galimu ebintu kamaala. Ela elindhi lilina olwigi lwilugule ,elindhi lilina eidhinisa nh'eligule.

Dhino sente kuliku omutwalo kw'abaku olukumi, kw'abaku emitwalo ebiri kw'abaku n'enkumi eitaano era nga bulikapapulo Kalina langi yaako esente dhino dhikozesebwa okugula byetwetaga

Ono dhuma ali munhimiro era dhuma ono akali muto aboneka bukalamu inho nga enhimiro mwasimbibwa muzira isubi naire ekiraga nti mwenheyo agifaku inho era agyafunhamu amakungula mangi.

Kanho kakanhyavu kemeleile ku busaga obutono ela akakanhyavu kanho kalimu langi edh'endhaghulo. Mulimu kisitaka, mwabamu kilagala, mwabamu kyenvu nhi bulu yena alimu.

Endhoki eri ku kimuli ekimuli kinho kifanhana bulungi inho era kilinha kala ya kyenvu. Endhoki eriyo kye dhetaga mu bimuli okukozesa omu dhenene ate omu dhenene gwadho gughoma inho era gwa ghonhya endhwaire kamaala.

Ekisolo kyomunsiko ekyefananhinkiliza omudolome kiri kwewalulira kumuti era kibonhekeire okuba nga kiri mukibira kubanga ghaliwo emiti mingi n' obumuli